Shisolo shibisile mushisali nenga ate ndi shamaliya, shisaali shili nigamatu gamabes....

Kimichungwa kyarakho khu sisala ate, kyaroba kyimikali.

Babandu bali mukhatale, balikhukulisa bibindu bikali, babandi bemikhile i'maso ne tsi'motokha tsindi tsili khundulo ni kamaduka

Umundu emikhile shimbi ni bisala bye zimwanyi khulikho ni bisina byene, khulikho ni zimwanyi zirobele ni zimbisi ni khamaru khamabisi.

Luguudo lwe musyaalo ate nga lwayonekhakakho khwabakho ni ni inzu khundulo ni isi bafunila kamafura.

bisolo bili mushisaali bili huhwaya musisali sisomele bisaala

Babandu bikale mulimo ni abana bajeeke babikaale ni abandu abimikiile, bikaale kunzu iye liloba ni baba weene alikunywa kametsi.

umuhasi eboyele shitambala humurwe akwarire bunyele humuhono amemele numwana humukongo ate arundula humaru numwene naye arundura humaru

Umundu ali mumetsi alikhuloba tsing'eni, alikhureka kimiloobo.

bilimwa byesi babyala kumukunda kumukali ate kumubalayi nga hundulo imaso wayo waliyo bisala bibyolaka asi ni ubweni yabayo lukingi luleyi kamba

Umundu awambile bikhomo mukhono bili bikali

Umundu alikhutunga tsingubo tsehe khushalani khumuwe tsigomasi ni tsi ni tsibulawuzi

shibila shikali shilimu bisaala ni shisisa shetselimo shawambile isayidi ino shahozesa ni sayidi yeyangaki ni tsingingi

Likhobe likale mushisaali lyagumbile imunwa. Mu mulimo bisaala ibishili bijeke ni bileyi byasili....

Basololi bali khutima kimisinde ne babana babandi bemikhile khundulo babasililile ne tsi'nzu tsingali tsi'nanga tsili khundulo.